Ngibona isakhiwo esikhulu sakomtholampilo kwenye ingxenye sibalazwe ngombala olithanga kwenye ingxenye asibalazwanga, siyisakhiwo lapho okucubungulwa khona imikhuhlane eminengi ngendlela ezihlukahlukeneyo kodwa ngibona njalo umkhathi ingathi uluhlaza esibhakabhakeni kuluhlaza njalo ilanga likhanya selisiya tshona.